Een meeshaan waxaa ii muuqda dhalooyin ku jira kajab mise tomoto taa utaqaanid een dhalooyinka aad ayey u faro badn yihiin midinkana waa midab gaduud sidoo kale dhexdiisana waxaa ku jira waa kajab gaduud mise isbaysna waa ku jiraa kajabka

Een meeshaan waxaa ii muuqda een dhoor dumar oo xijaaban midabkooda yacni waa white isabrown wajiga ayaa yacni ka hadlaaya een dharka ay wataa waa buluug iyo madow indho shareer madow

Meshan waxaa iga muuqdo kabasar caleen oo sadex qaybood ah dhaqan nadiif ah kabsarta waxay leedahay caleemo fara badan

Meeshaani waxaa iiga muuqdo salan iyo bir dahabi iyo dhoob ku juro geed caleemo farabadan sidoo kale salanka dharta ku jiro waa midab ku jiro waa midab dahabi amasa midab jaalle garba-saarka iyo kan kale cabaayada waa mid madow

Halkan waxaa fadhiyo afar wiil weey kufadhdhaan kuras man kalar kode waa baluug dharka eey watan waa cadan iyo baluug iyo dahabi

Een meshaan waxaa iga muuqdo geed iyo aargo geedka midabkiisa waa midab cagaar ah caleemo farabadn ayuu leeyahay iyo geed timireed aa dhankaas kuyaalo iyo buundo

Meeshaan waxaa iiga muuqda barando iyo birtiisa iyo dhalo dhalada midabkeeda waa midab buluug sidoo kale albaabkan waa albaab almuuniyam birarka ku jira birarkana waa birar almuuniyamka oo aad iyo aad u dheer mutuleelka dhulkana waa white

Meeshaan waxa iga moqdohfadhi osedac fadhiah midabka fadhiganah waa cadaan iyo bilarkiso waa madow roga meshakadhisan waa rog midabkisona waa mid cagar ah

Halkan waa dukan wax yalo dhar kalar kisi waa jale iyo madow iyo dahabi iyo baluug iyo cadan iyo cades iyo

Een meeshaan waxaa iiga muuqda far shaxameed een kurta kurta lagu keeno een bunka iyo mindi iyo yaanbo iyo dhiisha oo caanaha

Waxaa iiga muuqda dad aad iyo aad u badan sidoo kale een 2 ka mid okiyalo wataan 2 ka mid ahna waxay wataan mid wuxu wata jaakad buluug mida wuxuu wataa een shaar buluug een shaar oo white oo yacni xigeen oo white aan ahayn 2 waxay wataan white xigeen

Meeshan waxa iga moqdoh hal bawor wuxleyahy baworka lix logood sidokale birarka oocaragadiska baaworka gadaal waxa uukayahy madow qaybna cadaan logaha tagaradanah waa madow sidokale qaybta guufanahana waa cadaan

Meshan waxa iigamuqada dabaqdhisan safito ocadan iyo Alwax gadud eh kalarka na waashaxcades yacni rinjiga sidokale jigadna waa jingad a kore waagadud qebtasare

Een meshaan waxaa iiga muuqdo meel faaruq eh qashin yaalaan jiinkad buluug iyo jiinkad een oo cadaan oo dhamaad eh sidoo kale waxaa iiga muuqdo coosas kalarkiisuna cagaar waayo cowska dhulkana waa dhul een caraduna waa caro dahabi dahabi aan dhihine midabka safraaa midabka boor_boorka waayo caraduna

Waa sadax qof lapa waa rag mida kalne wa dumar mid waxuu wata jaakad oo kafee ah surwaal madow iyo kapo puud wiilka yarna puuma mato kapo gaduud uu wataa iyo shaati oo puluug ah afar qori macala rasastiisa islantana sidoo kle waxey wadataa lopo qari

Eemeshan waxaa igamoqdoh laba armaajo hoos iyo kor oona qanadaleh midabkunah midkafeah sidokale mutuleelka oo darbiga waa mutuleel watah oocadaanah armaajoyinka mesha laga furaayohwaxauu leeyhy meel cadanah sidookle dhulkune waa dhul mutukeyl

Meshaan waxaa iga muuqda dhalin yaro aad udara padan waxii wataan maliyad lapa kamidna waxii wataan kapa puud oo cadaan ah mid kamidna waxuu wataa maliyad shaa cadees ah mid kamidna jemis puluug kapuud oo puluug ah surwaalkiisana midapkisna wa midap kafee ah

Dikoorkaan waa diikoor qurux badan midabkiisuna waa midab dahabi cadan iyo cagaar maye midabku waa midab bulug iyo midab dahabi iyo midab cad sidookale kuraasmanka waa kurasman dahabi

Een Meeshaan waa aaran haybar market waxaa iiga muuqda meeshaan dharar oo dumar ah oo gaduud ah iyo filinjiyeer oo rasaysan oo ku jiro cabitaan aad ufaro badan waxaa kaloo ii muuqda liin orange

Meeshaan waxa ega muuqda waraabe oo madow iyo cadays isku jiro indha waa modow iyo cadaan Afkiisa uu furan yhy geedka waa geed caws faro badan leh sidoo kale waa geed qurac dhulkiisa cagaaran

Meeshan waxaa iiga muuqdo garaafayaasha cabitaanada lagu qaso uu kudiyaarsan cabitano oranji yo cabitan qare sidokale cabitaanka oranjiga ah galaas ayaa agtiisa yaalo hal galaasaa laga shubay labada cabitaan galaas iyo galaasaa laga shubay sidokale midabka qoraalkana waa midab cadaan ah sidookale midnimo subarmarkedaa ku qoran booryaroo istikaryaroo gees kasaran oo cadan eh aa kujro babuur iyo mooto

Meeshaan waxaa iiga muuqda hal nin oo akhrisanayo buug een buuga een buuga qoraalkiisana waa madow iyo cadaan isku jiro timihiisana ninka aad ayay ufaro badan yihiin shaati uu watana waa shaati een cadaan iyo jiig jiig isku jiro

Halkan waa qol wax yalo fadhi oo kalar kisi soyahy cades dhulkan waa cades

Meeshaan waxaa iiga muuqdo labo kartoon iyo labo layr . Layrka midabkiisu waa cadaan iyo kartoonka midabkiisu waa madow midna waa cadaan ,cadaan iyo madow ayuu kala yahay

Ee meshaan waa meel dhismo kasocdo waana meel banaan ah sadex ninaa agtaagan afarn xaga nimankale aa taagan katara biil sidookale oo luguhiiso madowyahay een birihiisana ay yihiin jaalo gedad aa furabadan

Labo wilo oo arday ah een imtaxan bay sugayan safilayo Daha kagududeyo waa dah gududan sidokalo dugsi dhex mise dugsi sare Qalin bulug iyo hal bug baa agyalo Shararkodu wa cadan

Meshan waxaa iga muuqdo piizo iyo kooka koola waxa iimoqdo yaanyo ama tumaato galkeedi ku dhagan yahay sidoo kle oiizaha plaag oliifa agaa korka karan pozaha caleena wey kasaarantahy parparuuni guduud ah wuu ku jiraa

Halkan waa yalo mis kalar kisi waa cadan waxaa saran labo saxan kalar kode waa cadan waxaa kujiro bariis iyo hiliib

Meshaan waxaa iiga muuqdo subarmaarkeed een oo hadana iskafaalayaashisa wadarasteesesan sidoo kale een midabkana waa midib iskafalaha kuwada rasteesan een guud bocoyinka kurasteesan buuluug cadaan isku wada jir waaye marka kolokshen

Meeshan waxaa iiga muuqdo 1 2 3 4 5 6 7 nin cimaamado laba kamida cimaamado madaxa usaraan inta kala mid kamida koofi aa madaxa oogu jiro midkamidne waxbo madaxa ma ugu jiro

Sidoo kale meeshaan waxaa iiga muuqda cabitaan caano oo niido oo sidoo kale midabkiisana uu yahay onkor oo buluug iyo cadaan isku jiro sidoo kale gasaca kale waa midabka waa midab jaale

Meeshaan waxa iga muuqdo arday aad iyo aad ufara badan sidooklae waxay kula bisanyihiin qamiis iyo funaanado midkamid ahna waxa uu wataa maliyad

Meeshaan waxaa iiga muuqdo hal nin ilaaa dhowr qofood qofka ugu soo horeeyo waa nin dhar milatary ayuu wataa sacad iyo ookiyaalo ayuu wataa gacantana faraati ayaa ugu jiro

Ee meeshan waxaa iga muuqdo afar nin oo garoonka kujiro banooni dheelayo dharka ay kula bisanyihiin waa mid cadaan buumahana waa cadaan midka kalana waxa uu wataa dhar buluug ah

Meeshan waxa iga muuqad hal geela lajankiis hal nin hayo labo qof dulsaaranyihin dharki hidaha iyo dhaqan ay wataan dad faro badan iyo babuur geesaha ka taganyihin

Meeshan waxaa iiga muuqdo kanza oo boomaata ah oo biyuti kareen eh o loogu tala galay wajiga inuu dhaqo wayt eh sidookale een waa dhoowr kartoon iyo waxaa ku jiro feysmaski

Meeshan waxaa iga muuqdo roosetoyinka lamarsado afka iyo wajiga waxyabaha lagu dhaqo lagu cadeeyo faruuraha iyo waxayabaha bishimaha lamariyo rooseto gaduudan aa iiga muuqdo

Meeshan waxaa iga muuqdo hal iskafaalo sida el camal u dhaisanyihiin iskafaalahana waa faaruq sidookle kurisi ayaa geeskiisa miyaa miis oo maro cadaan e kudantahay o agyaalo

Meshan waxa iga muqdo labo korton uu kujiro barbanoni barbanoniga midabkisu yahay midab cagaran

Mashan waa yalo mis kalar kisi waa cadan waxaa saran bisse kalar kedo yahay cades iyo dahabi waxaa mesh saran cabitan kalar kisi yahay jale iyo cagar

Meeshaan waxa eega muuqda hal caag iyo seesaro hal xabo Ah iyo shaah Ama koboshiin

Meeshan waxaa iga muuqdo saliidda lamarsado timaha iyo kartoon oo kusawiran tahay naag timeheeda dhaadheer eh wajigeedana cadaanyahay

Meshan waxaa iiga muqdo dad aa io aad ufarabadan ay kulabisanyhiin dharka calanka gacantane waxey kuwataan calan

Meeshan waxaa iiga muuqdo labo shaambo iyo iskafaalo kadanbeyo sharxan sidookle shaambada midabkeedana waa cadaan iyo sharxaad qajaar iyo sharaaxad isku jiro

Een meeshan waxaa iga muuqdo qoraal uu ku qoran yahay jikin it's my choice boorkan waa madoow qoralka jikinkana waa cadaan midna waa guduud

Meshan waxaa iga muuqdo salan oo qortisa kujiro katiin oo dahabi ah

Misaan uu saran yahay dhago iyo faranti iyo katiinad misaanka midabkiisa waa cadaan iyo bulug isku jiro

Halkan waa yalo mis iyo kurasman kalar kode waa madow iyo gadud mis wax saran saxaman oo cadan ah iyo biyo cafi iyo qado iyo fiyoro iyo tiish

ubax oo kujiro caag caaga midabkiisa waa madoow meeshuu yaalo waa meel banaan sidookale fiyooraha kalarkiisa waa jaale caleen waxa uu wataa cagar ah

Shifa farmashiya kalarka waa guduud sidoo kale iskafaalaha waa een waa cadaan dawaooyinaa iskafaalaha ku sharxan een waa meel yacni goob caafimaad eh kamarana ku xeran

Waa farmashiyo hal nin baa dhaxtaagan iskafaalaha waa iskafaalo sharaxan kartoomaa saran gudud iyo madow cadaaan isku jiro iyo sharoo pooyin dhala ah qoraallka hoosana wa qoraal cagaar eh panadool kortoon yaahay ku sawiran